haleh bu jigeen bu sol yehreh bu hougha joku karawam natalu se place defarou kay.

Ay nit yu dajalo si palas, nyunga khamneh ni nyungi naan sen naan, di wakhtaan, di begeh. Nyeneyi tamit nyungi fecha, takhaw.

Kilifak reew bu takhaw ak ayy nitt nninga khamne nii nnum nno yore karange reew mi de takka der yii, nnugi takhaw de degal sen bopu, de wane ngam ngam.

Fi daey ahbb yon la, yon bu mak bu nga hamneh ni ootor yii fofu leh njui jaahrr di dem ak njow, amna tamit aiiy beureub yu nga hamneh nii beureub bi jaii ak jendue la.

kurrer buuyi uut jiti rehwwu.

ayyi ehleev yunj nehka dijanggal.